Biseela bye angolobe, umusani uno umuwangafu awamba kumulobo kwewe kumuleyi watsa munyanza wemikhamo waaba nga akhakesa kumuloobo okwo ali khutsa khuwamba tsi'ngeni.

Injushi yino nuwo yamakhutsa hukhamuli khamuli nga hali khamiliyu hukari hwekhamuli khulikho irangi iyanabinzali nga ya khaibotokhelela niburu bu wanga khamuli hali khamiliyu naabi nga khakhongelesa tsinzushi khukhetsaho

Inzushi ili khushitwela khubimuli ibye busana ibyerurawo, inzushi yino ili khu khwesa ukwama mushimuli butsamu nga itsa khukholamo bubushi.

Imotooha i'diana yasutile bindu bikali mushipokyi shyayo, bibindu bino byakisitowele lwekhuba lukudo luli lubi ikana khukwa, imotookha yino bakyitilire bisaala nuwo ikhaloba khukwa ta

Shifo shino shili shyemunjinji nga shilimo chimisaala chiliho kamasafu kali muranji iye nabunyasi ni lubeka Iulu lwehumuhono kumulayi kumumu kwamulihileho ni lubeka lwenyuma kwahumuliheyo taa

Babandu bataru bekhala betyukhile kametsi khumirwe kyabwe bamakhwamisa ilutsi bali khukendela khulugudo khundulo nga khundulo khwe lugudo khulikho bunyaasi bwatsowa bukali ne kimisaala

umusaani yuno abumba tsi'nyungu huhwama muliloba lye tsi'nyungu, iliyo hahuma hali asi wo nga atsuhamo busa liroba hatandiha huhwi botohelela, waraho tsinzala tsewe waba nga abumba inyungu

Bano bali banana basomi nga bakwarire uniform shyangakyi shiwanga ni shyamwalo shikoshakoshe iliyo umusinde ukwarire I bag bali khukyenda nu mukhana ulikhusindikha igali khulugundo nga bali khutsya isomelo

Inzushi yabusanile mukufonyo yeyambikhile khulusokya lwe kusaala kulikho kama saafu kamakali nga kuli kumiliyu ili khukana khuwuya itsye imenye mushifo shishindi

Umusani khayenyayila mumetsi namwe mushisibo ni'khatasa nga khalimo bibindu biwanga bibyangu nenga alikhundulo khwekametsi khubwenekhwo khulikho kyimimale kyimibofu nga'kyili kyimimali

Baboyele kamatoore kamakali khu gaali kamatoore ke asi kali nga khabakala baburerakile musawo, kamatoore ke khungaki kali ke khulya manya batsa khukulisa muwoteli.

Uno ali umusaani umusubuzi asubula kamatoore wamala wakara khugaali wakasindikha wakayila isi atsya khukakulisila mukhatale

Umundu yuno wakwarile tsingubo tsimali tsili ti ali khusaabila mukhono mwewe indali iyira bu buwukha buli mukhono

Umundu yuno warundura khukhuru, warakho khamaridadi khamukhwesa khukhuru nga khalebaleba asi. Wakwarire i'ngofila nga wakikhola mubumatongo, i'ngofila yino ili imiliyu nabi.

Basaani babili bali khufuka lilyaato, nga umulala akuwa kametsi khu luwande lulayi, ukundi akuwa kametsi khu luwande lunyeletsi. Basaani bano bakwarire tsimbale ne sibali ni bangaaki ta bali bukhuna.

Ino ili'isolo ishi balanga bari ingukye ela yekhale mumisala kyimisalekyo bakyilanga bari kamatekka yalolelele luwande lweyii

tsino tsili tsinzu tsimbotohelela nga batsibimbakila bunyasi hungachi hwatsyo, tsili shimbi ni chimisaala nga chiliho kamasafu kamakali, kusaala kutwela bemisilemu imotoha iyomundu, iburangisi we tsinzu iyo waliyo luchewa nga luliho bunyasi bumiliyu

Khumukhono kumulayi babyalakho kumukyele kumukyele kuno kwa'angale bakana khukukhungula khumu khono kumunyeletsi babyalakho nabukubo nabukubo yuno ashili umwana ashili khu'angala ta bamubyala mutsinyilili

babandu bataru nga huliho babili bahuulu ni hahaana hatwela behale hulyaato, Bali hufugila hu metsi kamakali, hubiseela bye angolobe nga anzye habwilabulaka

Shifo shino shilimo lukudo lushiikha nikumusiru kuli lu-khundulo khwe lukudo khwo nga kulimo nikyimisaala waliwo nishikyewa shili khumukhono kumunyeletsi nga nasho shilikho busaala iliyo lukongo luli inyuma yo nga lukali mungakyi mulimo lifumbi

Umundu wa'ambile ingeni mukhono mwewe nga akyamisa mumetsi ingeni ino ili imali imurwe ni sitseke she nabintsari nga silikho butonyisaka bumali.

Umukhana wakwarire shiteteyi sibesemu waboyele kametsi khugaali yewe amisa khulutsi ela khayila ingo, umwana umusinde niye abikhile asi kametsi kewe mukupila wabikhile ne igaali yewe asi sibonekhana khakhupisa ne akobole

Inguje yemi yekhaale khukusaala mungaki yekhaale mumbani iye kusaala nga khenunisa akhana kheyo khesi isutile.

Babaana balekelwa bali mwi'isomelo bali khukhwiyika kimilimo kye kamakhono, bakwarire uniform, ba'ambile tsiwutsi ni imbiso bali khukhwiyika.

Umundu uyuno awambile bupangiri bukali mukhono mwewe bubundi wabumwatakile khushitenge shesi alile asi shitengi shino nga shilimo bu design bumali ni bubesemu.

Lino lili litunda lyesi balanga bari liwondo. Liwondo lino lili mubunyaasi, nga khulikho ni kamasafu kesi balanga bari kimishebebe

Tsino tsimbuusi nga tsili ni kamapara kamarandaafu ni kamawanga tsili ashifo ali akhakyinjikho nalundi tsili mumasafu inyuma watso iliyo kyimisaala

Shitractor shisinya lugudo shyalumiryosa Bali hushininisa humotoha itipa ishisuteho, shitractor shino shyasitowanabi lwehuba hashinina humotoha ichindi ali yenyuhile chimigulu chebweni

Abandu bagaali babusanile mushirimba balala basudile bu'baloon bwesi bafurilemu gumukha babandi bekhaale khunduro khwe bi chuma babandi bemikhile khu lugudo.

babandu bati hukyenda mu hatale hesi bakulisila bibindu, nga mu hatale hano halimo bibyombehe nga bili ni kimikyuuma kimibesemu ni kamabati kamabesemu, babimba tsimande kamatandarwa nuwo kumumu kulobe huboshya taa

Bibyombekhe bibili bili shimbi ne lugudo nga shishombekha shilala shishili khumukhono kumunyeletsi bapangakho tsi ngubo tsesi bakulisa, shshindi shili khumukhono kumulayi ilikho i mobile money nga shilimo murangi iye nabitsali

Khano Khali Khayu khebulamu nga bakhombekhela ni'kamatafari lilowo lyayo lili'liwanga bakhekulewo kumulyango nga'khungaki khwakhwo barakho kama'baati

Kametsi kamakali nga kasalikhana mungingi tsino, kekhupaka khundulo khwe tsingingi, nalundi tsingingi tsino tsilikho kumusiru kumukali nga kulikho kamasafu.

Umukhasi yuno ali'mukhatale nga akulisa kamawondo ke'kametsi nikamarofu nikamawondo kamene nitsinanasi nibibindi bikali

Basani babili ba'ambile kyimirobo bamwatile munyanza barikhuroba tsingeni inyanza ino ilikho kamayengo kamakali kalikhutsa khundulo

Syino syili syifwo syinyaalu, nga babusilawo kamandu ke bukyaafu kesi babwoyelakila mu bisawu nga iliwo ni khayu khe bulamu.

Khano khali khayu khabotokhelela nga bakhabimbakho ni bunyaasi khayu khano bakhaloke bakhabumbila liloba nitsindisi nenga bashili khukhelula ta ah-shimbi ni khayu khano aliwo bunyaasi buleeyi nikhapiila khe litre likhumi esi barele shimbi ninzu

Eno ili isekhele iye lidore isekhele yino yarako gamaru gamasafu gamagali nga ili muzecho yayibodokhelewa ni zecho zingali.

Eno ili inzushi yimikhile khubumuli buwanga bumuli buno buli bumiliyu nga nalundi bubonekha bulayi bumuli buno buli shimbi ni gamasaafu.

Uno ali umukangi wakwarire ku jacket ku boofu weyambile khusi chuma ishili muntsu mungaki, wakwarire khakhokoro khe khumolu wawambile khachepe akhalimo kamalesi